MoNamibia aanafaalama oyendji oya kotoka, oshoka kayehole we naana okukuna iikwamboga yawo pomahala ga andjuka onkene oyendji ohaya tula iikwamboga yawo momahala ga fa oongulu mono hayi gamene iikwamboga yawo koonte odhindji hadhi zi ketango.

Iikwamboga mbyono hayi kala ya kunwa pamuthika goshinanena lela ohayi kala yi li lela momahala omawanawa, momahala mono ohamu adhika omashina gomaludhi gi ili nogi ili ngono wo haga longo iilonga ya yooloka kiimeno mbyoka.

Aanafaalama payife oyeli ya kotoka noonkondo onkene payife iimeno yawo iha yeyi kunua naana pomahala ngono geli ga patuluka oshoka inaya hala iimeno yawo yipye komutenya. Ethimbolimwe oonte dhetango ndhono hadhi zi komutenya ohadhi kala dhina oonkondo unene.

Ongolo odha simana noonkondo oshoka ohadhi hili aazayizayi nenge aantu ya za komahala gi ili nogi ili opo yekedhi ta lele po. Oongolo wo ihadhi kala miinamwenyo yetu yomomagumbo ngaaashi oongombe ashike oongolo odhi li pehala lya gamenwa kepangelo nuuna wa hala okukala kutya ongolo ya tya ngiini owu na okufuta oshimaliwa shontumba.

Momagumbo ogendji getu gOpashiwambo nenge omagumbo ngono geli lela momikunda mwiya, aantu oyendji kayena naana oopomba dhomeya momagumbo, onkene oyendji oyeli haya ka konga omeya puushinda nenge pomatale ngono geli popepi nayo.

Nomongaangeyi aanafalama ihaya longitha we naana iipululo yuundongi nenge wo yoonani okulonga moofalama dhawo nenge momapya . Ashike paife oha longitha owala omambakumbaku okupulula oofalama dhawo.

Aantu mbono haya munu oohi uuna yamono kutya uundama woohi dhawo owuna oohi odhindji ohaya yimo nduno etaya kuthamo dhimwe opo yekedhi landithepo nenge yekedhi kukutike yo yakala ngaa yena osheelelwa sho kulya megumbo.

Aatalelipo oyendji yaza komahala gi ili nogi ili nenge kiilongo yayooloka oye hole okuya komunkulofuta. Konkulofuta oyeliko nduno haayi taya shingiko oohauto dhawo dhono hayekedhi ngangamitha pehala lyontumba nuuna yedhi ngangameke pehala lyontumba taya kala nduno yeli poonkulofuta mpono taa iithanekelepo omathano gawo omawanawa.

Methimbo ndino lyehumokomeho aanafalama yamwe ihaya kuno iimeno yawo miikunino mbyono hayi kala yili pomahala ga andjuka, ashike yamwe oyeli haya kunu iimeno yawo miikunino mbyono yili pamuthika goshinanena lela lela.

Komandeima ohaku kala lela taku monika nawa, evi lyokomandeina ngele omuntu oho fundju nokuli ashipeya wutye kalina nande omawe gasha oshoka ohali kala lyathethelekana nawa. Aantu oyendji oye hole okuya komandeima taya kahinga ohauto dhawo hono yo taya kaninga wo omathigathano nohauto dhawo.

Opena omahala gamwe mpono omuntu wuli owala ho adha omamanya ngono gelipo haga kalapo ogendji lela pokati komamanya mpono ne owuli woo ho adhapo omiti hadhi kala dhaziza nawa nethimbo limwe oto adha dhakukuta.

Oohi aantu oyedhi hole noonkondo, oshoka oye na eitaalo ndika kutya oohi osho oshikulya shimwe lela shi na uukolele kamana noyendji nokuli oye hole okulya oohi ndhono nokudhi tekula.

Onyanga nadho odhili pomaludhi ga yoolokathana, opuna oonyanga oontokele, oshowo oonyanga oontiligane. Aantu ohaya longitha omaludhi agehe ngano goonyanga okudhogeka oondya dhawo oshoka uuna wa teleka iikulya yoye eto tula mo oonyanga, ohayi kala lela yina omulyo omuwanawa.

Uuna omvula yaloka omiti ohadhi kala dhanyanyulwa noonkondo oshoka omiti odhindji ohadhi kala dhina omafo gaziza nawa nohaga kala taga monika lela nawa. Omwiidhi melundu nago ohagu kala wo gwaziza nawa.

Ondjuhwa ndjono oya tseyika nawa kahadha oyo yimwe yomiikwamawa ndjono hayi tekulwa momagumbo. Ondjuhwa oyi shiwikile uutoye wonyama yawo nuuna megumbo ngele mweya omuyenda ohadhipangelwa ondjuhwa e tayi telekwa.

Muuyuni wongashingeyi, aantu ihaya longitha we naana omatemo, okulonga miikunino yawo, oshoka paife okwalongwa uushina mbono wuli hawu vulu okulongithwa opo aantu ya helele pokati kiimeno yawo, yo ya kuthemo omwiidhi ngoka inaaya hala miikunino yawo.

Aanafalama yamwe mbono ihaaya kala yahala iimeno yawo yapya komutenya, pombanda yiikunino yawo, nenge pomahala mpono haya kala yakuna iimeno yawo, ohaya tulapo uunete, mbono tawu gamene iimeno koonte dhiya odhindji, hadhi zi ketango.

Aanangeshefa yamwe oye li haya ningi omakuki ngono haya landitha nduno kaantu. Aantu oye hole okulya omakuki unene tuu piituthi ngaashi; yoohango, iituthi yomavalo, nenge iituthi yomashasho.

Opena aantu oyendji haya kala ya hala okutseya kutya oohi ohadhi munwa naana ngiini. Onkene mbono yeli yena ontseyo ohaya kala nokugandja uuyelele kwaamboka yeli ya hala oku tameka oku muna oohi momagumbo gawo yoyene.

Omuntu ngono ha munu oohi oha kala lela asila oohi dhe oshimpwiyu. Onkene yamwe oyeli ye hole okwoopaleka uundama woohi dhawo olundji oshoka ina ya hala oohi dhawo dhi kwatwe komikithi ndhono tadhi zi moongaga dhomeya uuna omeya ga kala mo mokandama ethimbo ele.

Aanafalama nenge aantu mbono yeli haya muna oohi nayena ontseyo yankene oohi hadhi silwa oshipwiyu oyeli haya gandja uuyelele kwaayeshe mboka haya kala yena ohokwe hokutseya kutya oohi odhili hadhimuna nokusilwa oshimpwiyu ngiini.

Aanafaalama oyeli yakotoka noonkondo oshoka paife ihaya manapo ethimbo lyokutekela nominino ndhono hotula kopomba eto kala walandulamo oshimeno noshimeno, ashike paife oyena owala omunino ngono hagu tulwa moondjila dhiimeno dhawo, etayi tekele iimeno oyindji poshikando shimwe.

Ope na omahala gamwe hono owala ho adhako oondundu nomamanya ngoka hagi igongele e taga yi mumwe e taga ningi ondundu. Moondundu mono oho adha mo wo omiti dhomaludhi gi ili nogi ili.

Uuna wa hala oku ka talela po ehala lyontumba aanangeshefa oyeshi ku ningila oshipu, oshoka mongashingeyi ino pumbwa we wu kale wu na olukalwa pehala lyontumba opo wuye po, ashike paife oto vulu owala okuhiilitha ehala lyoye mpono to kakala eto vululukitha omwenyo goye ngoye to ningi woo ayihe mbyoka wa pumbwa okuninga.

Uuna omvula ya loka aantu oyendji ohaya kala ya nyanyukwa noonkondo onkene yamwe ohaya kutha oonete dhawo dhokuyuula oohi etaya yi komadhiya ya ka kwate oohi dhawo oshampa tuu ya kwata oohi dhawo ndhono ohaya ya yi nduno komahala gomalandithilo etaye dhi landitha po.

Okuna aantu yamwe mbono yehole okukatala kusha koondundu okwatya ngiini. Koondundu oko kehala ndoka hali kala tali monika nawa oshoka ohaku kala kuna omamanya omakumithi ngono geli hagi ilongelele mumwe ee taga ningipo oshinima shoka hashi ithanwa ondundu.

Aantu mboka yeli yena iikunino iinene ihaya longitha uundini wokutekela omeya nenge ominino dhetu ndhono omuntu hotula owala kokapomba eto tekele iikwamboga yoye. Ashike ohaya longitha uumunino wumwe mbu hawu vulu okushasha omeya taga yi pehala enene gamwe guuka mombanda etaga shasha kombanda yiimeno gafa omvula tayi loko.

Uuna uudhila wa nyanga iikulya yawo e tawu mana, ohawu ka vululukwa nduno kombanda yomiti, oshoka wumwe kawu hole naana okukala wu li miihandhila wawo pethimbo lyomutenya, oshoka natango ngaka ohawu dhiladhila kutya otawu ka nyanga ishewe peni.

Omuhoko gwaHimba ogo gumwe gomomihoko dhili moNamibia. AaHimba oyeli ya simaneka ohedhi dhomu thigululwakalo gwawo. Onkene sho uuyuni wa humu komeho inaya lundulula ohedhi dhawo oyeli ko owala yedhi simaneka sigo ongashi ngeyi.

Opuna iimeno mbyono hayi kunwa lela pamuthika gwopashinanena. iimeno mbino ihayi kunwa momavi nenge moofalama dhetu ngaaashi aatu oyendji haye shiningi Ashike iimeno mbino ohayi kunwa lela momahala ga gamenwa komashina.

Ongombe oyo oshinamwenyo shoka hashi tekulwa momagumbo getu, uuna omvula yaloka nawa nomiti dhaziza nawa, oongombe ohadhi kalya nduno oomwidhi melundu, eta dhi li woo omafo ngono haga kala komiti.

Omambakumbaku ohaga longithwa oku pulula omapya, oshoka ohaga tete omidhi dhomwiidhi ngoka hagu kala gwa mena pehala mpoka inapu pululwa. Na uuna aantu taya ka kuna iikunomwa yawo, omwiidhi ngoka ihagu tsapuka nanaa mbala.

Uuna shiyenga shanangombe yega tilahi pevi aanamukunda yamwe ohaya iyunganeke opo ya ka kwate oohi dhawo. Oohi ndhono ohaye shikwata noonete oshoka onete ohayi kwata oohi odhindji poshikando shimwe.

Omuhoko gwAahimba ogo gumwe go momihoko dhili moNamibia. Aahimba oyeli ya simaneka oohedhi dhomithigululwakalo gwawo sigo oko nena. Onkene uuna wa adha omuntu go momuhoko gwAahimba, ito mu adha naana eli a zala okahema nenge ombindja, ohaya kala owala yena omapunda gawo geli kombanda owala.

Opu na omahala gamwe mpono omuntu ho vulu okufala kuume koye omumwaanyoko, meme goye nenge tate goye . Omahala ngono gamwe ohaku landithwa owala iikulya niikunwa hono omuntu hohogolola owala kutya owa hala okulya nokunwa shike.

Muuyuni wanakanena aantu iihaalongitha we nana iipululo yoondoongi noonane oku pulula omapya gawo. Ashike paife oha ya longitha owala omambakumbaku oku pulula omapya gawo.

Uuna omvula ya loka nawa aanamukunda nenge nditye aanamukunda nenge aakwashigwana yontumba, ohaya iyunganeke opo ya ka kwate oohi dhawo. Oohi ndhono ohaye dhi kwata noonete oshoka onete ohayi kwata oohi odhindji poshikando shimwe.

Una omvula yaloka nawa aantu oyendji ohaya kakwata oohi . Opuna omiikalo odhindji dhoku kwata oohi noyendji oye hole okukwata oohi dhawo noonete oshoka oonete ohadhi kwata oohi odhindji pashikando shimwe.

Ombwa yomomeya osho oshinamwenyo shono hashi kala mefuta . Omathimbo gamwe oto adha ombwa yomomeya yazamo momeya yiye okumunkulo futa yontele okamutenya . Kombwa yomomeya wo oha kuzi omagadhi ngono haga panga uuvu womomakutsi .

Opuna omahala gamwe ngoka haga kala ganika ombuga nenge ganika iihwa pomahala mpoka ohapu adhika uundjila wiihauto mpoka hapu endwa kaatalelipo, momahala moka ohamu adhika wo oondundu oshona niihwa oyindji mbyoka hayi kala yaziza nenge yakukuta ethimbo limwe.

Opuna aanhu yamwe haya kala lela ya hala okutseya kutya oondjuhwa oondjuhwa ohadhi munwa noku silwa oshimpwiyu ngiini? Onkene ohaya yi paanongo mbono haya munu oondjuhwa opo ya ka mone uuyelele wo thaatha kombinga yokusila oondjuhwa oshimpwiyu.

Mongashingeyi iilonga yaanafaalama oya ningwa iipu kehumokomeho oshoka paife omuntu inopumbwa we etemo, oshihupulo noshiyalaka opo wuyelekanithe evi mono omuntu to kunu iikunomwa yoye ashike paife otolongitha owala okashina hono haka yelekanitha evi e to kunu mo iikunomwa yoye.

Pomahala mpono hapu kala pena oondundu ohapu adhika omamanya ogendji. Omamanya ngono ogo nduno haga yi mumwe etaga ningi po oondundu ndhoka. Momahala mono muna woo oondundu oha mu adhika omiti ndhono hadhi kala dhina omafo gakukuta thimbo limwe nethimbo limwe oto adha ga ziza nawa unene tuu ngele omvula opo yaloko.

Uundama woohi ohawu pumbwa oku opalekwa, opo owala oohi ndhono dhi li mo kaadhi kwatwe komikithi dhi ili nodhi ili. Aananafaalama oyendji nenge aantu mbono haya munu oohi ohaya kala nokusila oohi dhawo oshimpwiyu.

Methimbo lyongashingeyi aantu oyendji oye hole iinima iiwanawa onkene oyendji oyeli ya wapaleka moondunda mono haya lala. Mono oyendji ya tula mo uusikopa wokukwatela iinima yawo, oshowo esipili nokatafula mpono haya italele na mpono haya kala ya tula po iinima yawo mbyono haya longitha kehe esiku.

Methimbo ndino lyongashingeyi aanafalama yamwe ihaya kunu we iikwamboga yawo momavi. Ashike yamwe oyena omashina ngono geli haga vulu okukokeka iimeno yawo, mono iimeno yili ohaye yi tekele nomeya e tayi koko nawa.

Methimbo lyo ngaashi ngeyi omahala ngoka ngali omithitu ota ga ningi po oondolopa kashona nakashona ,oshoka aantu payife otaatungu owala omagumbo ngono ngeli pamuthika gwondolopa.

Aanafalama oyendji mbono haya munu oohi, ohaya kala yena esilo shipwiyu noohi dhawo onkene ohaye dhisile lela oshipwiyu yo taye dhipe wo iikulya mbyono yili hayi liwa kudho opo dhikoke nawa.

Pomahala mpono hapu kala puna oondundu thimbo limwe oho adhamo uundjila mbono hamu ende oohauto nenge aantu mbono ye hole okuya koondundu. Oto vulu wo okwaadha mo uutale uushona womeya mono hamu kala mwa talama omeya uuna omvula ya loka.

Pethimbo lyomvula mokati koondundu ohamukala muna omadhiya gomeya nenge omatale mono hamu gongala omeya, oshoka pokati koondundu odhindji opuna uundjila mbono hamu tondoka omeya uuna omvula tayiloko.

Momithitu dhimwe omuntu oho kala lela watila okweenda mo oshoka ohadhi kala dhathita noonkondo nomuntu oho kala watila okumonamo iilikama ngaashi omayoka nayilwe oyindji yagwedhwapo tayi vulu okukumonitha oshiponga.

Pomahala mpono hapu adhika oondundu, ohapu adhika omamanya ogendji noonkondo , oshoka oondundu odhili dhaningwapo komamanya. Ohamu adhika woo omiti ndhono hadhi kala dhakukuta ethimbo limwe oshowoo uumwiidhi uushona nawo hawu kala wakukuta ethimbo limwe.

Omunafaalama opo a mune oondjuhwa na opo akwashilipalekwe kutya oondjuhwa dhe odhili dha paluka nawa oha pumbwa oku kala edhipa iikulya mbyoka yina iitungithilutu noku kala woo asa oshipwiyu edhipe omeya.

Eshito lya tate Kalunga olyo oshinima oshiwanawa lela oshoka opo ondunda yi ningwe po ohayi kala owala omamanya. Omamanya ngono oheli nee haha yo mumwe etaga ningi po ondundu ndjoka.

Opuna oondundu dhimwe ndhono ihaadhi kala oonde shinene, oshoka omamanya inaagi gongela unene opo ga ninge ondundu onene. Pokati koondundu ndhono nenge gomamanya ngono, owuli nduno ho adha po omiti, dhomaludhi gi ili nogi ili.

Aanafaalama oyendji ohaya ningi iikunino yawo nelalakano opo yamonemo sha shomondjato. Yamwe ohaya kunu uumeno mbono haya tula muunima wafa uuplastika. Uuna wakoko ohaye kewu landitha komahala gomalandithilo.

Uudhila owundji, shaa waadha itaawu yanga nenge tawu kongo iikulya, ohawu kakala walonda kombanda yomiti. Thimbo limwe ngele inawu londa kombanda yomiti, ohawuyi wuka gondje, miihandhila yawo mbyono wo hawu ningi komiti.

Iiyamakuti oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi monika nawa. Iiyamakuti ngele owa adha ya gongala yi li omaludhi nomaludhi pomahala ngoka gomanwino, ohayi shambula nokumonika nawa momeho gomutali.

Uuna Shiyenga shaNangombe ega tilahi pevi, omatale shampa gu udha omeya, momatale ohamu mene nduno omavo. Uuna omavo ga pi, aantu ohaya yi nduno yaka fule omavo gawo, opo yega lyepo.

Shimbungu, osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti. Shimbungu ihali omwiidhi nande okuli owala hali onyama yiinamwenyo iikwawo, onkene shimbungu okuli eli a shitwa ena omayego ga kola opo a wape okulya omasipa.

Pomahala mpono hapu kala puna owala oondundu ihapu adhika naana iinima oyindji. ohapu adhika owala evi ndono hali kala lyuudha omamanya oshowo omiti ndhono ethimbo limwe to adha dha ziza nathimbo limwe otwaadha dha kukuta dhasa omutenya.

Ongombe osho oshinamwenyo hashi munwa momagumbo getu, onkene aantu oyeli haya sile oongombe dhawo oshimpwiyu nokudhi pa iikulya nomeya, opo dhi kale dhina omwenyo dho dhi kale wo dha paluka nawa.

Opu na aantu mboka haya tekula oondjamba onga iitekulwanamwenyo yomomagumbo gawo. Oondjamba ndhika hadhi tekulwa kaantu ihadhi kala dha nika lela oshiponga, oshoka dha igilila okukala paantu. Oondjamba ndhika ohadhi pewa nduno iikulya noshowo omiti kaasilishimpwiyu yadho.

Uuna aanafaalama ya yelekanitha pehala mpono haya kala yahala okukuna iikunonwa yayo ohaya tekelepo tango, shampa yatekele po ohaya kutha oonkenya etaya kunu mo. Uuna yakunumo momavi ngono ya yelekanitha ohata tekelemo ishewe.

Aantu oyendji mbono haya munu oohi, ohaya sile oohi dhawo lela oshimpwiyu, oshoka aantu mbano oyeli haya pe oohi dhawo iikulya lumwe mesiku nenge lwaali mesiku, opo oohi dhawo dhi kale dhi na omwenyo.

Ondjamba osho oshinamwenyo shono hashi kala mokuti. Ondjamba oyina uuwanawa owindji oshoka oyina omayego ngono geli ga tali ka ko gena ondilo lela Ondjamba ohayi hili wo aataleli ya za komahala go ili nogi ili yeye okuyi tala.

Aantu mbono haya munu oohi, uuna ya hala oku opaleka uundama woohi dhawo, oyeli haya kutha mo oohi tango , opo ya wape yo opaleke mo yo ya kuthe mo oombahiteli adhihe ndhoka hadhi kala mo, ndhono tadhi vulu oku e tela oohi dhawo omikithi.

Oshiniopo pehala mpono puli hapu tsilwa iilya. Poshini ohapu kolongwa neloya, po tapu opalekwa noluhwati. Poshini wo ohapu kala puna omihi, ndhono aantu haya longitha okutsa iilya yawo.

Uuyuni shi wa humu komeho, aanafalama nayo oya humu komeho, oyendji yo muyo ihaakunuwe iikwambonga yawo pomahala gapatuluka oshoka oyatila iikwambonga yitsepo komutenya. Payife ohaakunu iikwambonga yawo mo mahala ngoka geli gagamenwa koonte dhetango odhindji kaadhifike iimeno yawo.

Onduli osho oshinamwenyo shomokuti. Iinamwenyo yomokuti nayo oha yi silwa oshimpwiyu kaatonateli yawo mbono ha ya kala pomahala mpono yi li. Iinamwenyo yomokuti nayo oha yi pumbwa okusilwa oshimpwiyu ngaashi iinamwenyo mbyono ha yi kala momagumbo getu.

Uuna Shiyenga shaNangombe ega tile pevi aanafalama ohaya kutha omambakumbaku etaya pulula omapya gawo. Shika ohaye shi ningi opo ya vule oku kuna iilikolomwa yawo yo ya vule oku kala ya tegelela etewo.

Opena omaludhi ogendji gokutekela iimeno, onkene aanafalama oyendji oyeli ya hogolola okutekela iimeno yawo nominino, ndhono yeli haya tula moondjila kehe moka yeli ya kuna iimeno yawo.

Pokati koondundu dhimwe opuna oma tondokelo gomeya. Uuna omvula ya loka omeya ohaga ndoka okuza koondundu puundjila mbono wuli pokati koondundu guuka momatale nenge moondama.

Uudhila wumwe ohawu kala uutilithi lela nawumwe ihawu monika naanaa omutenya. Opuna owala uudhila mbono omuntu ho vulu owala okumona uusiku oshoka ohawu nyanga etawu puka owala uusiku. Pethimbo lyomutenya ohawu kala owala wa gondja miihandhila yawo.

Opena iiyimati ndyono hayi longithwa okuninga omeya giiyimati. Iiyimati mbino yimwe ohayi kunwa lela pamuthika gwehumo komeho ihayi kunwa nana momavi ngaashi aanafalama oyendji hayeshi ningi.

Aantu oyendji oye hole okukala yena omalukalwa gawo taga monika nawa nonkene oyendji oya itaala kutya shampa wa adha omudhingoloko golukalwa loye wa tula po omiti odhindji, ohagunkala lela tagu monika nawa, go ohagu kala lela guna ombepo oyindji yokufudhila mo.

Momithitu dhimwe ohamukala mwaziza noonkondo unene tuu ngele omvula yaloka. Ethimbo limwe omuntu oho kala watila okweenda momuthitu ngoka ongoye awike oshoka owatila iilikama ndyono hayi kala komiti uuna omiti dhaziza onkene aantu yamwe ohaya iyunganeke opo ya ende momuthitu moka.

Aanafaalama oyendji ihaya longitha we omatemo okulonga po omwiidhi ngoka inaagu uka pomaha gawo, oshoka mongaashingeyi opena uushina mbono wuli hawu vulu oku longithwa okuteta po omwiidhi.

Una shiyenga shanangombe yili ya loka nawa momatale oshowo momadhiya getu ohamu kala muna oohi odhindji nonkondo. Oohi odha simana lela oshoka oohi odhina uukolele kamana naantu oyendji oyeli yedhi hole.

Opuna omahala gamwe ngono haga kala geli konima yo magumbo mpono aantu haya vulu oku kuutumba yo taya nu mokakoothiwa kawo uuna thuwa po yo taya tala kuuwanawa weshito lya tate kalunga.

Pethimbo lyomvula onuudhigu wu adhe naana omuntu ta lili oluhepo, oshoka oyendji oyeli haya ka kwata oohi dhono yeki nduno haye kedhi landitha komatala nenge komahala gomalandithilo opo ya imonene mo sha shomondjato, yo ya wape wo ya lande oompumbwe dhawo dha kehesiku.

Ngele waadha omvula yaloka nawa, omatale noondama odhindji ohadhi kala dhuudha omeya. Aanamukunda yamwe ohaya iyunganeke opo yaka kwate oohi dhawo. Ohaya longitha nduno oonete okukwata oohi dhawo, oshoka onete ohayi kwata oohi odhindji poshikando shimwe.

Uuyuni showa huma komehoo, naantu oyahuma wo komeho, paife aantu ohaya pululitha owala omambakumbaku momapya gawo, oshokaa embakumbaku ohali pulula pehala enene methimbo eshona lela.

Nomethimbo ndino lyoshinanena aanafaalama nayo ohaya kunu wo iimeno yawo pashinanena lela. Oyendji ihaya kunu iimeno yawo pomahala mpoka pwa andjuka oshoka inaya hala iimeno yawo yipye komutenya oshoka uupyu mbu hawu zi ketango ohawu kala owundji unene kiimeno ethimbolimwe.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omambakumbaku okulonga iilonga yi ili noyi ili. Yamwe ohaya longitha omambakumbaku okupulula moofaalama dhawo. Yamwe ohaya longitha omambakumbaku okututa iinima okuza pomahala gi ili nogi ili.

Uuna omvula ya loka aanamapya oyendji ohaya kala ya nyanyukwa noonkondo oshoka ndino olyo ethimbo ewanawa okulonga omapya gawo ohaya tameke nduno taya pulula omapya gawo etaya kunumo etaya helele nokonima shaa ya helele ohaya teyako nduno iilya yawo.

Ekondombolo oyo ondjuhwa ondumentu, momagumbo getu gopashiwambo ekondombolo olya simanekwa oshoka oha kutiwa olyo omusamane gomegumbo ,omakondombolo oha giigi woo kehe kowili.

Aantu yamwe ohaya zi komahala gi ili nogi ili opo ya katalelepo omahala geli moondundu. Onkene pomahala ogendji mpono puna eendundu ohapu kala pena uutawuwa mbono aantu haya vulu okuninga eehauto dhawo opo ya kathike woo komahala ngoka ya hala oku talela po.

Opuna omahala gamwe omawanawa lela, unene tuu pomahala mpono aantu haya yi opo yaka lye omwiha, uulalelo nenge onguta. Omahala ngono ohaga kala gena iitafuula iiwanawa ya ningwa miipilangi oshowo iipundi mbyono hayi kala tayi monika nawa. Piitafuula mpono owuli nduno ho adhapo omongwa, uusindo nayilwe oyindji ya gwedhwapo.

Aanafaalama oyendji oyeli yena iikunino yawo moka yeli haya kunu iikwamboga yomaludhi gi ili nogi ili, iikwamboga yawo mbino oyili haye yi sile oshimpwiyu no kuyitekela omeya gagwana.

Aanafaalama mbono ye na iikunino iinene, kaye hole okulongitha ominino dhoka omuntu ho tula kokapomba, eto shashamine ihe ngoye mwene, ashike paife ohaya tula owala ominino moondjila moka ya kuna iimeno yawo, opo ya wape okutekela iimeno yawo nuupu.

Iinamwenyo yomokuti ongaashi oonduli, uumenye, uusino oshowo oompo nayilwe wo oyindji ya gwedhwa po. Iinamwenyo mbino ohayi kala pehala lya gamenwa nohayi hili aatalelipo okuza komahala nomahala noshowo kiilongo niilongo.

Oondjugo dhomomagumbo getu goshiwambo monalenale kakwali hadhi kala dha tungwa noodhopi, ashike okwali owala hadhi kolongwa, hadhi tungwa nomaloya, e tadhi tulwa omutse ngono hagu kala gwa ningwa miihenguti nomomwiidhi oshowo miiti.

Pethimbo ndino lyehumokomeho Aanafalama yamwe ihaya kunu we iikwamboga yawo momahala ngono geli ga andjuka onkene yamwe ohaya kunu iikwamboga yawo pomahala ngono geli pamuthika goshinanena lela.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti. Iinamwenyo mbika moshilongo Namibia oya gamenwa nohayi adhika miikunino yiinamwenyo ngaashi mEtosha moka hayi silwa oshipwiyu noku kala yatonatelwa nawa.

Oondjuhwa odho oshinamwenyo shono hashi munwa momagumbo getu. Aantu oyeli haya sile oondjuhwa dhawo oshimpwiyu oshoka ohayedhi pe omeya gagwana oshowoo iikulya yagwana, opo dhikale dhina omwenyo.

Aamuni yoondjuhwa ohaya munu oondjuhwa nomalalakano ga yookathana opu na mbono haya munu oondjuhwa oshoka oya hala omayi yo yeke ga landithe opu na wo mbono haya munu oondjuhwa oshoka oya hala okulanditha oondjuhwa dhawo kaantu ya yoolokathana nenge pomatala opo yi imonenemo iiyemo.

Aamuni yoohi oyeli ye shishi noyena ontseyo mokusila oohi dhawo oshimpwiyu. Yamwe nokuli kuundama woohi dhawo ohaya tula ko oonomola oku ulika kutya okandama hano okonomola yini, na omuno oohi dholudhi luni.

Omatama ogo gamwe gomiikwamboga mbyono hayi kunwa kaanafalama oyendji. Aanafalama oyendji oye hole omatama oshoka oge na omalandithilo geli pombanda lela, aantu oyendji ohaya landa omatama opo ya ka dhogeke oondja dhawo.

Sho uuyuni wa huma komeho aanafaalama nayo paife oyeli yalungama noonkondo oshoka opena aanafaalama mboka yena oofaalama oonene na otaa vulu oku tekela iimeno yawo nominono ndhono hadhizi koopomba ashike paife oyenapo omukalo gumwe omupu okutekela iimeno yawo.

Aanfaalama yamwe oye li ye hole iimeno yawo noonkondo, onkene yamwe kaye hole okulongitha omeya ngoka haga zi koopomba dhetu, okutekela iimeno yawo. Yamwe oye hole owala okutekela iimeno yawo, nomeya ngoka haga zi momadhiya.

Mokuti nenge nditye metosha mono hamu kala muna iinamwenyo yomokuti oho adha mo iinamwenyo yomaludhi gi ili nogili ngaashi oongolo, oondjamba ,oosino nosho tuu metosha ohamuka la wo omiti odhindjidhindji oshowo omwiidhi ngoka hagu liwa kiinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti.

Aanafaalama oyeli haya kunu iimeno yawo yili momikweyo dhuukilila . Pokati kiimeno mpono ohapu kala nduno puna uundjila mono muli hamutalama omeya opo iimeno kaayihenwe komeya.

Komandeina oko kehala hono haku kala ku na evi ewanawa lela. Evi hali kala ko lya thethelekana nawa, ngele omuntu oho popilile oto ti kali na sha nande omawe. Aatalelipo okuza komahala gi ili nogi ili nenge kiilongo yi ili noyi ili oye hole okuya komandeina.

Uundama woohi Aantu oyendji ohaya kala noku opaleka uundama woohi dhawo , oshoka ihaya kala ya hala oohi dhawo dhi kwatwe komikithi dhi ili nodhi ili. Yamwe ohaya kutha ominino e taya pombomo omeya ngoka ge li muundaama woohi dhawo e taya tula mo omeya omape.

Oohi odhina uuwanawa owundji .Yamwe ohaya longitha oohi okulanditha opo yi imonenemo iiyemo yawo .yamwe oha ya longitha oohi onga osheelelwa momagumbo gawo oshoka oyendji oyi itaala kutya oohi odhina uundjolowele.

Methimbo ndino lyongaashingeyi aantu kaye hole we naana okulongitha iipululo yuundongi nenge yoonani oshoka iipululo mbyono ihayi longo oshilwa oshinine mesiku limwe ashike ohaya longitha nduno omambakumbaku okupulula omapya gawo.

Uundhila owuli woo wa gamenwa nawo kepangelo lyaNamibia oshoka mongashingeyi shampa tuu wa a dhikwa to dhipaga okadhila nenge todhepe uudhila ohashi peya wu kale mo nayi kopolisi.

Ope na aantu mboka yena ontseyo ya nkene oohi hadhi munwa, aantu mbano oye li haya gandja uuyelele kombinga ya nkene oohi hadhi munwa kwaambyoka haya kala yena ohokwe yokutseya uuyelele mbuka.

Aantu yamwe oha ya kala ya hala lela okumuna oohi osho owala ka ye nasha ontseyo yokusila oohi oshimpwiyu, onkene oye li haya yi aanongo mbono ye shi kutya oohi oha dhi munwa ngiini, opo ya ka mone uuyelele u na sha nokumuna oohi.

Uuna omuntu ho munu oohi osha simana lela okusila okandama koohi dhoye oshimpwiyu onkene okwoopaleka okandama koohi dhoye oshinima lela wa pumbwa okushi tula miilonga oshoka oohi nadho odha pumbwa dhi kale dhili pehala pwayela.

Pomahala gamwe ohapu kala lela pwanika ombuga oshoka ohapu kala pwayela tuu she ihe pomahala mpono ethimbo limwe oto adhapo ngaa uumwiidhi mbono uunene ho adha wakukuta ngele kayishi ethimbo lyomvula.

Opu na aanafaalama yamwe mbono iha ya kunu uumeno wawo wu uka mevi lyolyene, ashike oha ye wu kunu tango muukwatelwa wontumba mono ha wu kokele mo. Ngele wa koko oha ya hoogolola ngele ota ye ke wu landitha po nenge ota ye ke wu tsika.

Aantu yamwe mbono haya munu oohi ohaya kala nokulundulula omeya gomuundama woohi dhawo kehe ethimbo, oshoka oya itayela kutya omeya ngele ga kala mo ethimbo muundama otashi vulika ga etele oohi omikithi, onkene ohaya kutha ominino e taya tekele mo omeya omape uuna ya kutha mo ngoka omakulu.

Una aamuni yoohi ye wete kutya oohi dhawo odha koka. Ohaya yi mundama wawo womeya etaye ke dhi kwata mo opo ye kedhi vutule yoye kedhilandithe komahala komalandithilo nenge ye dhi lye ongaa oshelelwa megumbo.

Aantu oyendji mboka haya munu oohi ohaya ningi uundama wawo, mono haya tula mo omeya e taya tula mo oohi dhawo. Oohi dhino ohaye dhi pele mo iikulya opo dhi kale dhina omwenyo dho dhi koke nawa.

Okusila oohi dhoye oshimpwiyu okuli kwasimana lela onkene aamuni yoohi oye li haya pe oohi dhawo iikulya lumwe nenge lwaali mesiku yo taya pe wo oohi dhawo omiti opo dhi kale dhi na uukolele dho kaadhi kwatwe komikithi dhi ili nodhi ili.

Ngaashi aantu, iinamwenyo niimeno nayo oyapumbwa wo omeya gokunwa. Oshasimana ku kehe gumwe ngoka ena oshikunino opo a tekele iimeno ye lumwe nenge lwaali mesiku.

Opuna omahala gamwe ngono ge li omawanawa hono aantu oyendji ye hole okuya uuna ya hala oku ka vululikitha oomwenyo dhawo. Komahala hono olundji oho adha ko uundama womeya mono aantu ye hole okumbwinda/okuyoga nuuna shampa ya mana omumbwinda ohaya yi puumbete mbono wafa uupundi etayii yutha po.

Shampa wa adha uudhila wa mana okunyanga ihawu yi miihandhila yawo wu ka gondje nenge wu ka vululukwe po. Owundji owu hole owala oku ka londa komiti dhontumba wo tawu iyutha po wo tawu tsikile wo nokunyanga natango.

Ope na aantu mbono haya kala ya hala okutseya kutya oondjuhwa ohadhi munwa ngiini, onkene ohaya yi paantu mbono ye li aanongo mokumuna oondjuhwa, opo ya ka mone uuyelele auhe wu na sha nokusila oondjuhwa oshimpwiyu, opo ya vule okumuna oondjuhwa dhawo yoyene.

Opuna omahala ngono ge li omawanawa nagamwe gomomahala ohaga kala kombanda yomeya. Kehala hono oto vulu okuya ko e to vulukitha omwenyo goye. nuuna wa hala okuya kehala hono owuna okufuta oshimaliwa shontumba.

Uuna omvula ya loka, aatekuli yoondjuhwa yamwe ohaya piitha ko oondjuhwa dhawo opo dhi ka lye omwiidhi niipuka mbyoka hayi kala momwiidhi. Oondjuhwa nadho ohadhi li omwiidhi ihadhi li owala iilya niikulya yoondjuhwa.

Uudhila owundji nenge nditye uudhila ohawu ningi omagumbo gawo ngoka haga ithanwa iihandhila. Miihandhila mono uudhila omo wuli hawu lala, mo omo wo wuli hawu valele omayi gawo.

Oontangu odho oludhi lumwe lwoohi. Oontangu ihadhi vutulwa nande, ashike ohadhi kukutikwa owala. Uuna dha kukutikwa aantu yamwe ohaye ke dhi landitha po, opo yi imonene mo sha shomondjato.

Opuna aantu mbono ye hole oku kala pomalukalwa gawo taga monika nawa, onkene pomudhingoloko mpono puna omalukalwa gawo ohaya tsike po omiti dhi ili nodhi ili, yamwe ohaya tsike po oongala, oshoka oongala ohadhi monika lela nawa.

Efuta olyo oshinima oshiwanawa lela nokomukulo futa oha kukala Kuna evi ewanawa lela ndono hali kala lyayela noonkondo. Uuna omuntu wuli kefuta omwenyo goye ohagu kala lela guuvite ombili oshoka omeya gomefuta ohaga kala lela taga monika nawa.

Aatalelipo taya ka talela po omahala ngono gopashigwana, pehala mpoka puna iinamwenyo byoko ya gamenwa. Otaya indilwa opo ya kale miitukutuku, opo wo kaya ekelehi iiyagaya pomahala mpoka peni okukala pwa ngangamekwa iitukutuku yawo.

Omvula shampa ya loko ohayi etelele iinima oyindji. Uuvolovolo owo wumwe womiinima mbyoka hayi ya nomvula. Uuvolovolo owo uufuma uushona. Uuna omvula wa adha yaloka nawa nomeya taga pwine mo miipale oho adha muudha uuvolovolo.

Aawambo oyeli ya simaneka omuthigululwakalo noohedhi dhomuthigululwakalo gwawo. Onkene oyendji ohaya zala iikutu mbyono hatu ithana oondhelela yo aakulukadhi taya zala nduno oonyoka moothingo. Aawambo oyeli haya longitha oontungwa nomalilo okukwatela mo iinima yawo.

Oongombe odhili onga iinamwenyo mbyono hayi silwa oshimpwiyu momagumbo ogendji. Aanafaalama oyendji ohaya munu oongombe dhawo nohaya kala wo yedhi edhilila momahala geli ga gamenwa opo kaadhiyakwe mo wo kookalyamupombo.

Opu na uushina wumwe mbono hawu gongele oomwiidhi. Uuna aantu ya gongela oongonga dhoomwiidhi ndhono odhindji ohaya yi nduno komahala gomalandithilo opo ye kedhi landithe po ya mone mo iiyemo yawo. Aantu oyendji ohaya landa oongonga ndhika dhomwiidhi opo ya ka pe iimuna yawo pethimbo lyondjala.

Okuna aantu yamwe yehole omidhingoloko dhawo dhili dhaziza nawa nodhina omiti dhagwana oshoka oyi itaala kutya omiti ohadhi eta ombepo oyindji Yoku fudhilamo yagwana nawa onkene oyendji oyeli haya ka tsika nduno omiti momidhingoloko dhawo.

Ngaashi aantu, uudhila nawo owuhole oku thuwitha oomwenyo dhawo. Uuna uudhila wamana oku nyanga , ohawu ka londa nduno kombanda yomiti , hono hawu kala tawu thuwike oomwenyo dhawo , wo tawu dhiladhila wo kutya paife otawu ka nyanga peni.

Ngele omvula oya loka pokati koodundu dhimwe nenge pomahala ngoka hapu kala puna oondundu oto vulu oku adha pwa talalama omeya. Ethimbo limwe omeya ohaga piti puundjila mboka wuli pokati koondundu gu uka komilonga nenge koondama.

Oku na aantu mboka haya kakonga uuyelele kombinga yokumuna oohi. Oshoka otashi vulika haya kala ya hala oku muna oohi ihe kayeshi kutya oohi otaye dhi sile ngiini oshimpwiyu. Onkene ohaya yi kaanongo opo yakamone uuyelele awuhe.

Okutekela iimeno, oku li kwa ningwa oshipu kehumo komeho noonkondo, oshoka asntu mbono yena, oofalama oonene ina ya pumbwa we oku kutha ominino ndho ha dhi tulwa, kuupomba opo ya tekele iimeno yawo, koo shimwe nooshimwe, ashike paife opuna owala omunino ngono omunene ha ya tula pokati kiimeno yawo, ngono gu li ha gu tekele iimeno oyindji poshikando shimwe.

Mongulu yosikola omo mehala mono hamu longelwa aanasikola. Mongulu yosikola ohamu adhika uunona mbono weya kosikola, oshowo iipundi niitaafula, mbyono hayi longithwa kaanasikola. Aanasikola ohaya kala wo yena iifo, noopena dhawo.

Aanafaalama yamwe uuna oohi dhawo ndhono dhili muundama wawo dha ningi oonene, ohaye dhi kuthamo nduno opo ye kedhi landithe po komatala, yo yi imonene mo sha shomondjato. Yamwe ohaye dhi kuthamo wo eta yedhi kukutike opo dhi kale osheelelwa shomegumbo.

Ngaashi iinamwenyo yo momagumbo, niinamwenyo yo mokuti nayo oya pumbwa wo omeya opo yi kute. Onkene ngele owa hala adha wayi kokuti, oto adha iinamwenyo ngaashi oondjamba, oonduli nayilwe oyindji yili pomatale gomeya tayi nu omeya.

Onkoshi nenge nditye onime oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yomokuti. Onkoshi ihayi kala niinamwenyo yomegumbo, oshoka onime oya talika ko onga oshinamwenyo shono shi li sha nika oshiponga.

Uudhila owo iishitwa iiwanawa lela oshoka opuna aantu yamwe nokuli yehole okutekula uudhila. Uudhila wumwe ohawu monika owala uusiku oshoka kawu hole naanaa okweenda omutenya.

Aanafaalama yamwe shampa wa adha taya elekanitha omavi mpono haya kunu iimeno yawo. Ohaya thigipo woo oondjila ndhono hadhi kala dhili pokati mpoka. Oondjila ndhono ohadhi tulwapo nelalakano opo dhi talame omeya opo iimeno kaayi henwe komeya.

Uuna waadha Shiyenga shanangombe yaloka nawa oongombe ohadhi kala lela dha nyanyukwa okukanapa melundu, oshoka omwiidhi ohagu kala lela gwaziza nawa. Oongombe ndhino ohadhi kala dhaloloka oshoka pethimbo lyokwenye ihapu kala naana puna omwiidhi omwaanawa.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti. Onduli oyina oshilonga, oshoka ohayi eta iiyemo moshilongo . Opuna aantu mbono haya zi komahala giili nogiili nenge kiilongo yiili noyili, mbono yeli haya futu oshimaliwa shontumba opo yakavule okumona iimuna yomokuti ngaashi onduli.

Opena aantu mboka yeshi okuteleka, noku ninga omakuki, omakuki ngono ohaga liwa unene pomavalo, piituthi yoohango oshowo piituthi yimwe yo manyanyu ya gwedhwapo.

Moondundu ohamu adhika omamanya ngono haga ningi po oondundu. Ohamu adhika wo omiti dhomaludhi gi ili nogi ili. Momahala mono hamu kala mu na oondundu ohamu adhika wo omwiidhi ngono ethimbo limwe hagu kala gwa kukuta.

Opena omahala ngono haga kala gena owala oondundu. Unene ngele owa adha wuli moNamibia tozi kevi lyiimpungu wu uka kuushimba oho mono lela oondundu odhindji. Omahala ngono goondundu ohamu kala wo muna omiiti dhomaludhi giili nogiili. Thimbo limwe otwa adha omiiti dhono dha ziza nawa thimbo limwe oto adha omiiti dhono dhina omafo ga kukuta.

Muuyuni wopashinanena paife, moondoolopa odhindji omuna omatungo lela haga kala taga monika nawa, nomoondoolopa odhindji ohamu kala mwa yela lela, oshoka aakwashigwana kaye hole oku kala yeli moondoolopa dhawo dha kaka, onkene ohaya sile owala oshimpwiyu kutya inaya pumbwa oku ekelahi iiyagaya moondoolopa dhawo.

Oshimeno shedhina Welwitschia ohashi adhika mombuga yaNamibia. Oshimeno shino, oshina omafo ngono haga pungula omeya, onkene otashi vulu oku ya omvula nenge oomvula inaashi mona nande omeya gasha. Oshimeno shino wo ohashi hili aantu okuza komahala nomahala yeye yeshi tale.

Aamuni yoondjuhwa oyeli yalungama nayi noonkondo oshoka una oondjuhwa dhawo dhatende uuyuhwena ohawu kala owala koyina ule woshiwike shimwe .Shampa uuyuhwena mbono wagwanitha oshiwike ohaye wutongolako nduno etaye wutula mehala mono yeli haye Wu peleko iikutya nomeya opo wukoke mbala yo ooyina ya kawape woo okukalangela omayi gamwe gili yatende ishewe uuyuhwena wumwe.

Nomongashingeyi oku tekela oshili sha ninga oshipu noonkondo, oshoka paife aanafaalama oyeli ya tula ominino pokati komikweyo dhiimeno yawo dhono dhili wo dhina uupyu mboka hawu shashimine iimeno oyindji poshikando shimwe.

Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene na ondjamba oyili ya simanekwa omolwa omayego gayo ngono gena ongushu. Ondjamba oyili woo ya simanekwa oshoka ohayi hili aatalelipo okuza komahala giili nogiili.

Uuna shiyenga shanangombe yega tilahi pevi, omadhiya nomatale ohaga kala gu udha omeya ndo. Momadhiya nomomatale mono ohamu adhika iinima oyindji ngaashi, omafuma, oohi, nomavo. Aantu oyendji oye hole omavo, nuuna omavo ga pi, oyendji ohaya ka vukula omavo gawo.

Opuna aantu mboka yehole okuhinga uuthanguthangu, noyena otseyo mokuhinga uuthanguthangu, onkene yamwe oyeli haya ningi oompata nuuthanguthangu wawo opo ya tale kutya, olye ta thiki tango pehala lyontumba.

Opuna aantu mboka ha ya munu oondjuhwa, uuna oondjuhwa dha tendula oha ya kuthako uuyuhwena mpanga uushona. Oha wu tulwa metala muna olamba opo wu uve omuyene ee ta wu tulilwa ko omeya niikulya.

Pomahala mpono hapwa dhika oondundu nenge omamanya ngono haga yi mumwe etaga ningi po oondundu ohamu kala wo muna omiti, omiti dhono ohadhi kala dhili pomaludhi gili no gili. Thimbo limwe omiti dhono oto adhamo dhaziza nawa thimbo limwe oto adha omiti dhono dhakukuta omafo.

Methimbo lyetu ndino lyongaashingeyi opu na iimeno mbyono ihayi kunwa momavi ngaashi aanafaalama oyendji haye shi ningi. Ashike iimeno mbino oyi li hayi kunwa lela pamuthika gopashinanena mpono yili hayi silwa oshimpwiyu komashina.

Aamuni yiikwamawawa ohaya kala nokusila iikwamawawa yawo oshimpwiyu, nuuna iikwamawawa yawo ya koko oyo yene haya hogolola kutya otaye yi li po megumbo onga osheelelwa nenge otaye keyi landitha po komatala nenge komahala gomalandithilo yo yi imonene mo sha.

Uuna wa adha omuntu ha munu oohi oha kala lela asa oshimpwiyu kutya oku na oku ka tala kutya odhili monkalo yatya ngiini, ohaya yi nduno muundama woohi dhawo, taya kwata mo oohi dhontumba, yo taya tala kutya odhili ngaa muukolele nenge otadhi pumbwa omiti.

Ngaashi iikwamawawa ayihe oombaka nadho ohadhi vala omayi e tadhi tendula omayi gayo, uuna oombaka dha tendula omayi gadho momayi ohamu zi nduno uumbaka uushona noombaka ohadhi kala nokusila oshimpwiyu uumbaka mbono uushona.

Pena pomahala gamwe ho adha puudha uundama woohi. Oshoka pena aantu mboka yeli lela ye hole okumuna oohi. Na ohaya kala yena uundama owundji woohi dhawo. Muundama mono ohamu tulwa nduno oohi dhomaludhi gi ili nogi ili. Nenge oohi ndhono dhi thike pamwe ohadhi tulwa mokandama kamwe. Naandhi oonshona tdhi tulwa mokandama ki ili le.

Aantu oyeli ye hole okulya oohi noonkondo oshoka oohi odhina uundjolowele. Aantu yamwe ohaya kwata oohi etayedhi landithapo opo yi imonene mo sha shomondjato yo ya wape woo ya lande oompumbwe dhawo dha kehe esiku.

Uuna omuntu wa hala oku kala omunafaalama, owuna okusa lela oshimpwiyu kutya iikunwamo yoye oya mona omeya ga gwana. Uuna iikunwamo yoye inaayi mona omeya ga gwana, otayi vulu oku sa po komutenya, yo tayi kala wo inaayi koka yo yi tuleko.

Iikwamawawa mbyono ihayi tekulwa momagumbo getu ngaashi uudhila oyindji ohayi isile yoyene oshimpwiyu, oshoka iikwamawawa mbino ohayi ka konga yoyene omeya gayo gokunwa pomatale nenge pomadhiya ngoko ge li popepi nayo.

Uuna omvula ya loka nawa nenge pethimbo lyomvula omwiidhi ohagu kala gwa ziza nawa. Aaniimuna ohaya piitha mo iimuna yawo, opo yi ka nape melundu pomwiidhi ngono hagu kala gwa ziza nawa nogu na uundjolowele wa gwana okupalutha oongombe dhawo.

Aantu yamwe oyehole okwii uvitha nawa nokuvulukithwa oomwenyo dhawo, onkene yamwe ohayayi pomahala mpono hapu kala pwamwena lela, e taya kutha iipundi yawo, iikunwa yawo, noonyama dhawo, e taya kala taya popi omahokololo gi ili nogi ili.

Aantu yamwe oye hole okuninga omadhewo ngono haga ningwa koondundu. Onkene olundji uuna kaayena shoka taya ningi ohayayi nduno koondundu ya ka ende, yamwe taya ka tala ngaa kutya ano moondundu omwatya naana ngiini.

Opena aantu yena oongeshefa dhokugandja elongo lyankene omuntu wuna okusila oohi dhoye oshimpwiyu. Opuna aantu oyendji mbono haya kala yahala okuuva kutya oohi ohadhi silwa naanaa oshimpwiyu ngiini, onkene ohaya kutha onkatu opo yaye komahala ngoka yaka pewe elongo lyatya ngaaka.

Opu na omahala ngono gokuhiila haga kala ge li pomahala gi ili nogi ili. Omahala ngono iho ga adha po naanaa ogendji, oshoka komahala hono ihaku yiwa naanaa olundji. Opu na owala ehala limwe ndyono hali vulu okuhiilwa kaantu nande oya li yatatu poshikando.

Shimbungu oko okanamwenyo okashona lela lela komokiti. Shimbungu ohali omwiidhi, shimbungu oha li ihe onyama yiinamwenyo iikwawo yomokuti, onkene shimbungu okuna lela omasipa gakola okulya omasipa ginamwenyo mbyoka hadhi paga.

Oonkanga odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi munwa kaantu, ndhika odhili wo dhimwe dhomongundu yiikwamawawa. Ohadhi liwa nohadhi tekulwa mokupewa iilya, nosho wo iinima yilwe mbyoka hayi vulu oku liwa koondjuhwa.

Uudhila nawo owuhole okuuvitha oomwenyo dhawo ombili shampa waadha etango talikapa oyana, owundji owuhole tawukalonda komiti dhontumba e takiihutha po mpanga inawuzako wukaye kiihadhila wawo.

Uuna ho sile oohi dhoye oshimpwiyu nenge ho mono oohi osha simana lela opo wu kale ho pe oohi dhoye iikukulya nenge lwaali mesiku, opo dhi kale dhina uukolele dho dhi koke wo tadhi endelele ngoye wu wa pe wuke dhi landithe po.

Aanafaalama oyendji oye li yena iikunino iinene. Miikununo mono ohaya kala yakunamo iikwamboga niiyimati yayoolokathana . Uuna iikwamboga niiyimati yaadha okutewa ohaye yi teyako nduno etaye keyi landitha pomahala gomalandithilo.

Aantu oyendji oya simaneka iiwamboga, onkene yamwe oyena wo iikunino yawo mono yeli haya kunu iikwamboga yawo, mbyono hayi kala ya ziza nawa, nohaye yi sile oshimpwiyu kehe ethimbo.

Opuna aanafalama yamwe ye li wo haya munu oongombe. Oongombe dhino ohaya kala noku dhi sila oshimpwiyu, ohaye dhi tula momahala omawanawa mono yeli haye dhi pele iikulya oshowo omeya gokunwa.

Moofaalama odhindji iikwamboga ihayi kunwa yi li mumwe. Omatama ohaga kunwa owala ge li pehala lyawo lyi ili, oonyanga tadhi ikuninwa wo dhi li pehala lyawo lyi ili noomboga tadhi ikuninwa wo dhi li pehala lyadho lyi ili. Iikwamboga mbino ohayi kunwa yi li momikweyo nohayi kala tayi monika nawa.

Aamuni yoondjuhwa uuna oondjuhwa dhawo dha vala nenge dha tendula uuyuhwena, uuyuhwena ohawu kala owala nooyina uule woshiwike shimwe opo nee nduno uuyuhwena ohaye wu kutha ko kooyina e taye wi ikalekele, opo nee haye wu sile oshimpwiyu.

Opena uudhila wumwe wuhole owala okulya iipula mbyono hayi kala momadhiya, na uuna waadha omvula yaloka, oondhila ndhono dhihole uupuka womomadhiya ohadhi ka kala dhakalela omadhiya mono hadhi li uupuka wadho dho tadhinu wo omeya.

Aantu oyendji mbono yehole oohi ohaya ningile oohi dhawo uundama womeya. Uundama mbono ohaye wutungu etaya kutha ominino eta yatekelemo omeya, uuna yatekelamo omeya ohaya topola uundama mboka nuunete uuzizi opo oohi dholudhi lwontumba dhikale dhili mokandama kadho kiili kaadhikale dhili noludhi olukwawo.

Opuna aanafaalama yamwe ya ninga oofaalama dhawo po mahala mpono puna oondundu. Nuuna omiti dho moondundu wa adha dhaziza nawa, aanafaalama oyeli haya piithako iimuna yawo opo yi ka nape melundu yilye omwiidhi ngono hagu kala omuzizi no tagu monika nawa.

Opena aantu nenge aanafaalama mbono yeli wo haya munu Oohi. Oohi dhino oyeli haya kala yedhi tula muundama womeya, uundama mbono oyeli ha yewu opaleke yo Oohi dhawo oyeli wo ha yedhi pele mo iikulya opo dhi kale nomwenyo.

Aanangeshefa yopayife ihaya manapo we ethimbo nokulongitha ominino dhiya hadhi tula koopomba eto shashaminine kombanda yiimeno yoye, ashike payife oyeli yatula ominino pokati koondjila dhiimeno yawo dhono omuntu wuli owala hopatulula kopomba yo iimeno tayi mono omeya ga gwana nawa.

Iinamwenyo yo mokuti ongaashi uumenye, oongamelo, oongolo, oompo, oonduli nayilwe oyindji ya gwedhwa po. Iinamwenyo yo mokuti nayo ohayi nu omeya ngaashi Iinamwenyo mbyoka hatu tekula momagumbo getu.

Okukala wuna iimeno osha simana noonkondo, oshoka uuna wakuna iimeno yoye etayi koko , oto vulu okukeyi landitha pomatala gontumba, ngoye twiimonenemo oshimaliwa shoye shomondjato.

Oonyanga odho dhimwe dhomiikwamboga mbyoka hayi kunwa kaanafalama oyendji. Aantu oyendji ohaya landitha oonyangà opo yiimonenwsha shomondjato.

Aantu mboka haya tekula oohi, ohaya kala lela noku sila oohi dhawo oshi mpwiyu. Aantu mbano ohaya pe oohi dhawo iikulya lumwe nenge lwaali mesiku, opo wala oohi dhawo dhi koke dhina uundjolowele dho, dhi kale dhina omwenyo.

Aanafaalama oyendji uuna ya yelekanitha omavi gawo ngono gokukuna iimeno yawo, pokati koondjila ndhono hadhi kala pokati komavi ngono ohaya tula po nduno ominino ndhono hadhi tekele iimeno yadho.

Opu na aantu mboka ye li aanongo ngele tashi ya pokutsika iimeno, oshoka aantu mboka oye li ya talika ko kutya uuna ya tsike iimeno ohayi tsapuka mbala, po opu na wo aantu mboka ye hole okutekela iimeno.

Ondjambameya osho oshinamwenyo shoka shili shanika oshiponga lela. Ondjambameya ohayi kala owala momeya na omutenya ohayi kala yagondja, uusiku opo nduno hayi kala tayi nyanga omwidhi ngoka hagu kala momadhiya moka hadhi kala.

Aantu yamwe uuna yeli naakwanezimo yawo, yamwe kayehole naanaa okukala moondunda dhono hadhi ithanwa ooseti, ashike yamwe oyehole haya tema omililo pondje mpono haya kuutumba etaya kala tayiikundaneke kombinga yiinima yawo mbyono taya kalonga mesiku lyalandula nenge taya popi kutya omasiku gawo ogali geende ngiini.

Momithitu dhimwe ohamu kala mwa ziza nawa, dhoo odhindji omithitu dhimwe ohamu kala muna uundjila mbono hawu tondoka omeya gu uka komilonga uuna omvula ya loka. Omeya ngono ogendji ogeli haga tondoka pokati komamanya.

Pehala mpono hapu adhika oondundu, ihapu adhika naana iinima oyindji. Pehala mpono hapu kala oondundu ohapu adhika owala evi ekekutu lela lyanika omamanya, oshowo uumwiidhi uushona, mbono thimbo limwe hawu kala wapya komutenya wakukuta, nothimbo limwe ohawu kala lela waziza.

Opuna omahala gamwe omawanawa naantu oyendji uuna yahala oku vululukitha oomwenyo dhawo oha yayi komahala hoka . Komahala hoka ohaku kala kuna uundama womeya nuuna yamana okuyoga ohaya kuutumba puupundi mbono hawu kala wuli pooha dhuundama wokumbwinda.

Opuna momahala mono hamu kala owala oondundu. Oondundu ogo omamanya ngono ha ga yi mumwe e ta ga ningi po oondundu. Pomahala mpono hapu kala oondundu ohapu adhika omiti dhomaludhi gi ili nogi ili.

Uuna omvula wa adha ya loka nawa omahala ogendji ohaga kala gena omiti dha ziza nawa . Aantu yamwe oyehole okuya komahala hono opo ya ka vululukithe oomwenyo dhawo yo taya tala nkene eshito lya tate Kalunga lili tali monika nawa

Mongaashingeyi ino pumbwa wu kale wuna egumbo lya tungwa pehala lyontumba opo wuye wu ki iyuthe po. Uuna wa hala okuzamo megumbo lyoye opo wuye pehala limwe lyi ili, oto vulu owala oku kutha okatenda koye hono toka dhika nduno pehala mpono wa hala okuya, eta ka kala nduno kafa egumbo lyoye ngoye mwene.

Uuna waya kefuta, komunkulo futa oho adha ko oondhila. Oondhila ndhono ohadhi kala tadhi kongo uupuka mbono hawu kala wuli momeya. Oondhila ndhono ohadhi yiko dhika nwe omeya ngono gomefuta.

Osha simana lela oku sila oohi dhoye oshimpwiyu unene tuu ngele owu li ho munu oohi, oshoka uuna oohi dhoye dha ninga odhindji no dha tana oto vulu oku ke dhi landitha po pomatala opo wu imonene mo sha shomondjato.

Momagumbo getu ihamu adhika owala ondjuhwa onga oshikwamawawa osho hashitekulwa megumbo ashike aantu yamwe oyeli woo natango haya tekula oombaka dhono hadhi kala uunene shili mumwe noondjuhwa dhawo.

Aantu mboka yena uundama woohi, uuna yahala oshiyelelwa nenge megumbo kamuna oshiyelelwa, ohaya yi owala moondama dhawo dhono dhoohi etaya kwatamo ohi yimwe nenge mbali opo yakavule okutulapo yo yamone sha shoku yelela ethimbo ndyoka.

Uuna omuntu amunu oondjuhwa, ano asila oondjuhwa dhaye oshimpiyu, etedhi tekula nawa, etadhi koko. Ota vulu okudhi landithapo opo a vule alande dhimwe nenge alandele oondjuhwa onkwawo iikulya , osho woo omiti, okudhi kaleka dhina uukolele

Aawambo oya simanekwa oohedhi dhomu thigululwakalo ngwawo, nopethimbo lyongongola aawambo oyeli ha kutha iiyuma yawo taya fala omagongo kuuwa oshoka shino osho shimwe shomo mithigululwakalo dhetu dhawambo.

Mongashiingeyi omuntu iho pumbwa we etemo opo wu longe moshikunino shoye, nenge wu topole evi ndyono hali kala lili pokati kiimeno yoye. Ashike paife oho longitha owala okashina hono hene ka ndulukwa po oko ku longa moshikunino shoye.

Aamuni yoohi oyeli ya simaneka uukolele nuundjolowele woohi dhawo. Onkene oyendji ihaya kala ya hala oohi dhawo dhi kwatwe komikithi omolwa omeya ngo ga kaka, onkene oye li haya shendje omeya gomuundama woohi dhawo lwaali nenge lutatu momwedhi.

Osha simana lela okukuna iimeno yoludhi kehe moshinima shimwe, niimeno yoludhi oshikwawo moshinima oshikwawo. Onkene ito vulu okukuna omatama wegatula mumwe noonyanga, ngweye woo ito vulu okukuna omamengo geli mumwe nomakwaava.

Aanafalama yongashingeyi ohaya kunu iikwamboga yawo nenge iimeno yawo pomahala ngoka geli pamuthika goshinanena ohaya kala ihe taa sile iimeno yawo oshipwiyu kehe esiku .Okutala kutya otayi koko ngaa nawa yina uukolele nenge ota yi pumbwa okupewa omiti.

Oondundu odho omamanya ngoka hagiigongele ndele tagayi kumwe, nuuna waadha wayi pehala mpono hapu kala puna oondundu onuudhigu wu adhepo evi inali nika omamanya, oshoka pehala mpono puna oondundu ohapu kala uunene puudha omamanya nomiti noomwiidhi dhono hadhi koko momamanya.

Aantu mbono ye hole oohi nohaya munu oohi ohaya sile oohi dhawo oshimpwiyu. Yamwe ohaya yi muundama mono mu na oohi dhawo, opo ya kwate mo oohi dhimwe nenge ye dhi pele mo iikulya nenge omiti.

Aantu yamwe oye na omakukalwa ha ga monika nawa lela, oshoka pomudhiingolokongo gomalukalwa gawo oye li haa tsike po omiti dhomaludhi gi ili nogi ili. Yamwe momalukalwa gawo oye li wo, ye li mo haa munu oohi, ndhono ye li ha ye dhi sile oshimpwiyu, oku dhi pa iikulya nomiti.

Mongaashi ngeyi iilonga yanafalama oyili ya ningwa iipu noonkondo oshoka omunafalama ina pumbwa we okukutha omunino gwomeya etegu tula kopomba opo a tekele iimeno ye shono shili hashi mana po lela ethimbo ashike mongaashi ngeyi opuna ominino ndhono hadhi tulwa owala pokati koondjila dhiimeno.

Pomahala mpono hapu kala puna oondundu ohapu adhika omamanya ogendji. Ohapu adhika wo omiti ndhono hadhi kala dha ziza uuna omvula ya loka. Ohapu adhika wo uumwiidhi mbono uushona mbono thimbo limwe to adha wa kukuta nathimbo limwe oto adha wa ziza.

Opena oondjuhwa oonkiintu noondjuhwa oondumentu, ondjuhwa ondumentu ohayi ithanwa nduno ekondombolo ekondombolo olyo ondjuhwa ndjono yili hayi igi megumbo kehe kowili opo yi lombwele aanegumbo kutya paife owili yontumba oya dhenga.

Mongaashi ngeyi aantu ohaya longitha iihawuto okuka talelapo ookume kawo nakwanezimo yawo mbono haya kala yeli kokule nayo nenge okuka talelapo omahala gi ili nogi ili.

Omambakumbaku mongashi ngeyi ogeli haga longo iilongo yi ili noyi ili. Aanafalama yamwe ohaya longitha omambakumbaku ngano okugongela omwiidhi yamwe ohaya longitha omambakumbaku okuteta omwiidhi noyamwe ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya nenge oofalama dhawo.

Oofaalama dhongashingeyi ohadhi kala lela tadhi monika nawa. Ngele nokuli owa adha omuntu inaa zako konima yesiga natango tazi lela kokuti hwiya, e ta mono iikunino otashi peya a kale a kumwa kutya omolwashike iimeno yakunwa pehala mpano tapu monika nawa?

Uuna omuntu wa adha toyi pehala kuunapo olukalwa loye ngoye mwene . Opuna aantu mbono yeli ya tulapo oondunda nenge omagumbo . Ngono yeli haya hiyilitha kwaambono ya hala okuya pomahala gontumba ndele kayena mpoka taya ka za.

Aantu yamwe ohaya kala noku ipula kutya oondundu ohadhi ningwapo naana ngiini. Ondundu omamanya ihe ngono haga igongele etagayi mumwe e taga ningi po nduno oshinima shono hashi ithanwa ondundu.

Oonyanga osho oshikwamboga shimwe ha shi longithwa, oku towaleka oondya kaantu oyendji. Uuna wa adha wa teleka iikulya yoye e to tetele mo oonyanga, oha yi kala lela yi na omulyo omwaanawa, nangele owe yi pe omuntu nookuli, ita zi mo nande.

Uudhila osho oshinamwenyo shimwe shomiikwamawawa. Uudhila ohawu adhika momalundu mono hawu kala tawu tuka wo tawu yangayanga iikulya yawo. Oshampa tuu wa mana okuyanga iikulya yawo nokuyangela uudhilona wawoo. Ohawu ka kala nduno wa londa kombanda yomiti hono hawu kala tawu vululukwa.

Poofalama odhindji pehala mpono hapu kala pakunwa iikunomwa ihayi kala yili naanaa nopehala ndono aantu haya kala. Onkene aantu oyeli haya ende iinano iile opo yaka thike pomahala mpono hapa kala puna iikunomwa yawo.

Aanageshefa yongaashingeyi oye li ya kotoka. Onkene yamwe oye li ya tunga oondunda dhono ha ya hiilitha kaatalelipo, dhono dhimwe ha dhi kala pomahala gamwe ihaa pu endwa naanaa, mono aatalelipo ha ya vulu okulala uuna yeya okutalelapo oshitopolwa shontumba, nenge yeya oku talelapo oshilongo shetu.

Okumuna oohi ohashi pumbwa omuntu ena omukumo ye okuna oshimpwiyu noohi dhe, oshoka oha pumbwa okukala edhipalutha nokukala wo akwashilipaleka kutya oohi dhe okwe dhi palutha na odhili wo momeya gayela.

Oonyanga osho shimwe shomiikwamboga mbyono hayi kunwa kaanafalama moofalama dhawo. Uuna oonyanga dhapya aanafalama ohaye dhi tonako etaye dhi tula muumbamba. Mono nduno hayedhi fala komahala gomalandithilo opo yaka mone sha shomondjato.

Iinamwenyo yomokuti ongaashi, oonkoshi, oondjamba, oonduli osho wo oongolo. Iinamwenyo mbino ohayi kala yili mehala lyagamenwa mono wo hayi hili aataleli po okuza koombinga noombinga.

Nopethimbo ndino lyehumo komeho, omuntu ino pumbwa we etemo nenge oshihupulo opo wutete omwiidhi ngoka guli pehala lyoye, ashike paife opuna uushina mboka hawu longithwa okuteta omwiidhi opo guninge po omushona.

Opena aantu mboka haya munu oondjuhwa. Oondjuhwa oontiligane oyendji ohaye dhi munu owala oshoka ohadhi vala omayi. Oondjuhwa dhino odhili hadhi pelwa mo iikulya miikoololo yawo eta dhivalele mo omayi, yo aanafaalama teya akuthemo omayi opo ega landithe.

Aanafalama oyendji mbono haya kunu uumeno wayo munima mbono wafa uuplastic oha tekele iimeno yawo nominino dhono hadhi tulwa koopomba. Una uumeno wayo mbuno wa koka ohaye kewu landitha po pomahala gomalandithilo. Yo wumwe taye kewu tsika wo.

Uuna wa ya pehala mpono hapu kala iinamwenyo yomokuti ngaashi mEtosha oto tseyithilwa ngeyi kutya ino za mo nando mohauto yoye. Popehala mpono hapu kala pwa kankamekwa oohauto ihapu ekelwahi nando iiyagaya, oshoka owa pumbwa okukaleka ehala ndyono lya yela.

Aantu uuna taya munu oohi ohaya ningi uundama e taya tula po omandhindhiliko kutya muka oya tula mo oohi dholudhi luni. Shika ohashi ya kwathele opo uuna aantu taye ya ya kwate oohi ohaya kala ye shi nale kutya otaya kwata oohi dholudhi luni.

Uuna omvula ya loko unenenene ohayi vulu oku etelela efundja. Efundja ohali ya wo nuuwanawa owundji, oshoka ohali etelele oohi, onkene aantu oyendji ohaya ka kwata oohi ndhono dhimwe taya li dhimwe taya ka landitha, opo yi imonene mo shomondjato.

Aanafaalama mbono nenge aantu mbono haya munu oohi, oyeli haya sile oohi dhawo oshimpwiyu, yamwe ohayayi kuundama woohi dhawo eta yedhipele mo iikulya, yamwe ohayayi wo kuundama woohi dhawo eta yedhi pelemo omiti.

Pomahala gamwe mpono hapu kala puna oondundu ohapu kala puna uundjila mpoka hapu ende oohauto. Oshoka moondjila moka ohadhi longithwa kaatalelipo taya zi kiilongo yiili noyi ili nenge pomahala giili nogiili mbono haya oku tala uuwanawa woondundu.

Moshilongo shetu Namibia uuna wa adha omukadhona ta hokanwa, omumati oku li ha tselele omukadhona ongombe. Uuna omumati a tsela ongombe ndjono ongombe ohayi dhipagwa nduno e taku zi onyama ndjono yi li hayi liwa mohango moka.

Mongashingeyi aanafaalama oyendji ihaya mana po we ethimbo, noku longa nomatemo nenge niihupulo miikunino yawo. Oshoka iilonga yawo oye li ye yi ningilwa iipu, kehumo komeho. Paife ohaya kutha owala uushina, mbono hawu longo miikunino, etaya ka longa miikunino yawo.

Aantu yamwe oye li ya simaneka lela iimeno, oshoka oya itayela kutya pehala shampa pu na iimeno ya gwana ohapu kala pu na ombepo ya gwana okufudhilamo. Onkene yamwe oye li haya ka tsika iimeno yawo momalundu, opo owala omalundu ga kale ga ziza nawa.

Aanafalama oyo aantu yamwe yena uunongo kamana, oshoka iikunomwa yawo ohayi yili momikweyo, yu ukilila. Ohamu kala nduno mwatulwa ominino dhokuyi tekela.

Mongashingeyi aantu kaye hole we okulongitha oshipululo shoondongi nenge shoonani oshoka oyi iitala kutya mbakumbaku ohaki pulula oshilwa oshinene pethimbo eshona onkene oye hole ashike okulongitha embakumbaku.

Aamuni yoohi naaholi yoku sila oohi oshimpwiyu. Oyeli haya yi kuundama wawo mono mbono wuna oohi dhawo . Opo yaka pelemo oohi dhawo omiti dhaakwatwe komikithi dhi ili nodhi ili.

Pomahala mpono hapu kala puna oondundu ohamu kala muna omiti dhoma ludhi gi ili nogi ili. Oto adha nomwiidhi nomamanya ngono geli hagi gongele etaga yi mumwe opo ga ningepo oondundu. Omuna uundjila mono hamu ende oohawuto uuna aantu taya ka talelapo oondundu.

Opuna aantu yasimaneka enyanyu lyuunona wawo. Onkene shasimana okufala uunona wawo pomahala goku mbwinda lumwe ngaa moshiwike, lumwe momwedhi opo wukiiuvithe nawa.

Uundama woku tula oohi ihawu ningwa owala noma kuma nenge ihawu tungwa owala noondhopi, ashike opena aantu aanongo lela mbono yeli haya ningi niipilangi meni taya tulsmo oshinima shafa onayilona, opo nee nduno taya tulamo omeya nominino dhawo yo taya tulamo oohi dhawo.

Opuna aantu mbono haya zi komahala gi ili nogi ili etaa yi ya ka talelepo oondundu. Aantu oyendji oye hole okuya pomahala mpono hapu kala puna oondundu oshoka ohaya kala ya hala okumona kutya omamanya ngano haga yi mumwe ohaga ningi po naanaa ngiini oshinima shono hashi ithanwa ondundu.

Opuna omahala gamwe, nkene ge li po ogo ku tekula owala oohi. Onkene momahala mono oto adhamo lela uundama owundji wuna oohi, dhono ohadhi kala odhindji, nohadhi kala dha silwa oshimpwiyu lela.